Seera kabachiisaa jechuun qajeelfama kaa'ame tokko yookan seera tumame tokko hojiirra oolchuuf, akkanni hojiirra ooluf, akka jedhame sanatti akka raawwatamuuf qaamni waan kana raawwatu seera kabachiisaa jenna.

Faayaa jechuun bareedinaaf kan oolu, miidhaginaaf kan oolu, kan waan tokko ittiin bareedu, kan waan tokko ittiin miidhagu jechuudha. Kana jechuun qaama namaatti kan kaawwatamu ta'uu danda'a, mana keessatti kan fayyadamnu ta'uu danda'a, bakka hojiitti ta'uu danda'a, magaalaa keessatti bareeduudhaaf ta'uu danda'aa fi kan kana fakkaatan faaya jenna.

Tajaajila bu'uuraa hechuun wantoota baayyee barbaachisoo namni tokko yookiin hawwasni tokkojiraachuuf taasisuu tajaajila bu'uuraa yookiin kenniinsa bu'uuraa jenna. Kenniinsa bu'uura kun kan baayyee barbaachisoo ta'anii dha. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo gurgurtaa qeenxeedhaan taasifamu jechuu dha.

Faaya jechuun bareedinaaf kan fayyadu yookiin miidhaginaaf kan fayyadu namni tokko akka inno waan tokko bareechuudhaaf, miidhagsuuf fayydamu walumaa gala faaya jedhama.

Beeksisa jechuun wanta haaraa bakka hojiin tokko jiru, wanti haaraa ta'e tokko jiru beeksisuudhaaf; akka namni keessa beeku yookiin quba qabaatu taasisuudhaaf barreeffamaan ta'ee kan kennamu yookaan laatamudha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo haaraa jechuudha. Gabaabaadhumatti odeeffannoo haaraa nama beeksisuudhaaf, waan haaraa tokko akka jiru nama hubachiisuudhaaf ,waan haaraa ba'u tokko bifa barreeffamaan kan ba'u tokko maal jennaa beeksisa jennee waamna.

Kopheewwan jechuun kan meeshaa namni tokko tolchee miilla isaatti kaawwatu jechuu dha. Kana jechuun gogaa irraa haa ta'u; wantoota addaa addaa irraa namni hojjetee kan inni miilla isaatti kaawwatu kophee jedhama. Baayyinni isaa immoo kopheewwan jedhama.

Amantaa jechuun kan namni tokkoo hafuuraan kooluu itti galu kooluu galtummaa humna isaa ol jiru tokkotti na oolcha gaafa rakkinaatti, gaafa rakkinaatti yokan gaafa gidiraa yookan rakkinni tokko jiruu gaafa muddamni tokko jiru nafayyada jedhee kooluu itti galee amanu waaqeffatu amantaa jenna.

Biqiltoota jechuun hiiknisaa kallattiidhumaan mukkeewwan jennee waamuu dandeenya. Uumamaan lafa keessaa kan biqilan, magariisa kan ta'an, baala kan qaban, oksijiniif kan fayyadan, miidhaginaaf kan ta'an, nyaataaf kan oolan, soorataaf kan oolan biqiltoota jenna.

Barumsa jechuun; beekumsa, dandeetti jechuudha. Jechuun, namni tokkoo dandeetti isaa guddifaachudhaaf, beekumsa isaa guddifaachudhaaf, hubaanna isaa guddifaachuudhaaf barnoota namni tokko guyyaadhaa garaa guyyaatti taasisuu idileen ta'u danda'aa al-idileedhaan ta'u danda'aa

Mana jechuun maal jechuudha? Mana jechuun ijaarsa jechuudha. Mana jireenyaa jechuun immoo ijaarsa namni keessa jiraatu, kan namni ijaare mana jireenyaa jenna.

Geejibaa jechuun, konkolaachisaa jechuudha. Konkolaataawwan jechuun immoo konkolaataa lama sadii ol kan ta'e, konkolaataa baayyee heddumina ibsuuf, baayyina ibsuuf kan itti fayyadamnu konkolaataawwan jenna.

Kopheewwan jechuun immoo wantaa namni tokko kalaqee yookaan hojeete milaa isatti kawwatu kawwana milaa jechuudha. Kan namni tokko kalaqee milaati kawwatu kopheewwan jenne waamnaa.

Miidiyaa hawaasaa jechuun karaa odeeffannoon hawaasatti ittiin bahu jechuudha. Miidiyaa hawaasaa jechuun kan namoonni baay'een odeeffannoo argachuuf jecha itti fayyadamanidha.

Qonna jechuun uummanni yookaan hawaasni tokko kan irratti bobba'ee jiraatu, jiruu fi jireenya isaa gaggeeffachuuf nyaachuuf, dhuguuf, uffachuuf hojii hojjetu. Midhaan haa ta'uu, horii horsiisuu fi kan kana fakkaatan.

Muuziqaa jechuun riitimii yookiin fedhii namni tokko qabu fedhii ofii ibsachuudhaan yaada ofii ibsachuudhaan meeshaalee garagaraa fayyadamanii bifa miidhagaa ta'e tokkoon gadda ta'ee gammachuu karaa ittiin ibsatan tokkoon muuziqaa jennee waamna.

Ogummaa jechuun dandeettii jechuu dha. Ogummaan kun kan namni walitti qabama beekumsaa, ijaarama beekumsaa jechuu dha. Jireenya isaa geggeessuu dhaaf namni tokko kan inni fayyadamee haala fayyadama ogummaa inni itti fayyadamee jiraatu 'Ogummaa' jennaan.

Qoricha aadaa jechuun qorichaa aadaa kan ammayyaa hin tane; labooraatoorii seenee saayinsiin kan hin qoratamne; kan hin dhugoomne; kan namoonni bifa aadaatiin itti fayyadamanidha.

Asxaa jechuun maal jechuudha? Aasxaa jechuun bakka bu'ee yookin ibsituu mallattoo biyya tokko yookaan ilaalcha biyya tokkoo kan ibsudha jechuudha.

Dhugaatiiwwan jechuun dhangala'aa namni tokko alaa gara keessatti fudhatu jechuu dha. Fakkeenyaaf bishaan ta'uu danda'a, akkasumas asiidii kan hin qabne, beezii kan hin qabne qulqulluu kan ta'e jechuu dha. Akkasumas immoo nam tolchee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf farsoo ta'uu danda'a, daadhiis ta'uu danda'a fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'a.

Bineensota manaa jechuun yookaan beeladaa jedhama kan namatti madaqanni nama wajjiin jiraataan Sawwan, Sarrewwan, Lowwan, Indaqowwan jechuun. Akkasuma illee bineessota alaa jechuun immoo kan namatti hin madaqane kan bosona keessa jirataan jene waamuu dandeenya.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun kallattiidhan meeshaalee miidhaginaa jennee waamna. Isaanis bareedinaaf kan oolan, faayaf kan ta'an ,kan mana keessatti, bakka hojiitti, bakka mana barnootatti haa ta'u iddoo adda addaatti magaalaa keessatti wantoota bareedinaaf oolan meeshaalee miidhaginaa jenna.

Meeshaalee mana keessaa jechuun mana keessatti kan namni ittiin jiraatu jennee waamuu dandeenya. Fakkeenyaaf teessuma, waan irratti waa nyaatamu, kan itti bishaan waraabnu, kan irra rafnu kun kun meeshaalee mana keessaa jedhamu. Meeshaalee waajjiraa jechuun immoo waajjiraalee bakka hojiitti jechuudha.

Geejjiba jechuun sochii jechuudha. Kana jechuunni bakka tokko bakka biraa demuudhaaf namni konkolaataa qabate kan inni tasisuu geejjina jena. Turizimii jechuun immoo dawwadhaaf kan tasifamuu jechuudha. Immigireeshinii jechuun immoo goddaansa jechuudha.

Oduu jechuun dubbii jechuudha. Kana jechuun daddabarsa namni tokko kan namni nama tokko irraa nama biraatti kan darbu, odeeffannoo namni tokko nama biraatti dabarsu, waanta haarawaa tokko nama biraatti dabarsu oduu jennee waamna.

Seera kabachiisaa jechuun seera tumamu, heera tumame tokkoo akkanni hojiirra ooluuf akka yaadametti akka inni raawwatamuuf qaamni waan kana raawwatu, qaamni waan kana eegu, qaamni waan kun akka seeraan yokiin sirriitti hojiirra oolu taasisu seera raawwachiisaa jenna.

Siyaasa jechuun; falaasama namni tokko jiruf jireenya isaa keessatti hawaasni tokko kalaqe ittin jiraatu ykn falaasama haala yeroo jiruf jireenya isaa duudhaa isaa ittin geggeefatuu falaasama jenne waamuu dandeenyaa. Falaasamni siyaasafi falaasama hiikaa walii ni qabaatu.

Asxaa jechuun ibsituu ilaalcha biyya tokkoo walqixxummaa fi kan kana fakkaatan ibsuuf ganaa biyya tokko biyya tokko kan bakka buutu biyya tokko kan ibsitudha.

Amantaa jechuun namni tokko kan naa ta'a jedhee itti of kennee foonsaa yokaan fooniin yokaan hafuurasaa na fayyisa jedhee itti of kennu waadaa kan itti gale kan waaqeffannaa jechuudha. Gabaabaadhumatti waaqeffannaa jechuudha.

Kitaabota jechuun barreeffama sirna barreeffamaa kan seera mataasaa qabu, kan bu'uura mataasaa qabu nama tokkoon kan barreeffame yokaan namoota adda addaan kan ta'ee kan katabamu jechuudha. Gaazexaawwan jechuun immoo odeeffannoo gahaa ta'e tokko kan dabarsu yeroodhaa yerootti kan maxxanfamuu jechuudha.

Faashinii jechuun wanta haaraa yeroodhaa gara yerootti haaraa kan ta'e qabiyyee isaa kan jijjiiru, haala isaa kan jijjiiru, qabiyyee isaa bifa isaa jijjiiree, bifa miidhaginaa ta'uu danda'aa, bifa haala adda addaa, bifa adda addaa qabaachuu danda'a miidhaginaa fi haaraa kan ta'e...

Amantaa jechuun kan namni tokko naa ta'aa jedhee fooniin, hafuuraan waadaa itti kennee waaqeffatu jechuu dha. Dhimma hafuura isaa, dhimma jireenya isaa keessatti waadaa itti galee humna isaa ol jiru tokkotti waadaa kennee Kan waaqeffachuun amantaa jechuu dha.

Hawaasa jechuun namoota naannoo tokkorra bal'inaan baay'inaan jiraatan, kan afaan adda addaa dubbatan, amantaa adda addaa qaban, duudhaa qaban hawaasa jennee waamna. Jechuun biyya tokko keessa, naannoo tokko keessa hawaasa jiraatan jechuudha. Maatii jechuun ammoo namoota mana tokko keessa waliin jiraatan jennee waamuu dandeenya.

Geejjibaa jechuun konkolaachisaa jechuudha, jechuun nama bakka tokkoo fuudhee bakka biraatti konkolaataa haa ta'u, waanta kan biraan haa ta'u bakka tokkoo fuudhee bakka biraatti kan nama geessu geejjiba jedhama. Konkolaataawwan jechuun immoo konkolaataa lama sadii ol kan ta'e jechuudha.

Maashinoota jechuun kallattiidhumaan hiikni isaa meeshaa jechuu dha. Meeshaa jechuun immoo kan namni tokko kalaqee waan tokko haala salphaan akka hojjetuuf kan isa gargaaru maashina jennee waamna.

Giddu gala bashannanaa jechuun bakka bashannanaa jechuudha. Gabaabumatti jiddugala bashannanaa jechuun bakka bashannanaa, bakka daawwannaa jechuudha. Kan namoonni bakka tokko deemanii daawwatan bashannanuudhaaf, gammaduudhaf, bohaaruudhaafi kan namoonni maatii fi hiriyootasaanii wajjin deemanii itti bashannanan yookan daawwatan giddu gala bashannanaa.

Hawaasa jechuun ummata naannoo tokko jiraatu, walitti qabamee afaan adda addaa kan dubbatu, bifa amantaa adda addaa kan qabu, kan naannoo tokko jiraatu hawaasa jenna. Maatii jechuun immoo kan mana tokko keessa namoota mana tokko keessa waliin jiraatan maatii jennee waamna.

Nyaata jechuun kallattiidhumaan soorata jechuu dha. Kan namni tokko jiraachuudhaaf, ba'ee galuuf, deemuuf nyaatu jiraachuudhaaf kan inni nyaatu nyaata jenna. Nyaati kun kan aadaas kan ammayyaas ta'uu danda'a.

Asxaa jechuun ibsituu biyya tokkoo yookiin ibsituu biyya tokkoo kan ta'e, maalummaa biyya tokkoo, eenyummaa biyya tokkoo; kan biyya tokko bakka bu'ee mallattoo jennee waamuu dandeenya.

Faaya jechuun miidhaginaaf kan fayyadu jechuudha; jechuun bareedinaaf waan tokko bareechuuf waan tokko miidhagsuuf faayuuf yookan miidhagsuu bareechuu jechuudha. Waan tokko akka inni hawwatu hawwataa ta'u taasisuu jechuudha.